Ekisolo ky'omunsiko kili ghaigulu ku muti. Ekisolo kino kyefanhanhilizaaku omudolome, aye kyo kinhenhe inho, ela nga kilugavu. Ekisolo kino kili mu kibila.

Amaato gemelezeibwa kumbali kw'ennhandha. Eliyo nh'amaato abili agandhi agali mu nnhandha. Nga elisooka kuliku abasaadha babili abalityaimeku nga oghundhi agemye enkasi. Ate ely'okubili lyona eliyo abasaadha babili abalityaimeku.

Ennhimiro y'omutyere nh'eya dhuuma dhililanhagainhe, dhuuma onho alinha amakoola ga kilagala era nga akaali muto yalimibwamu era azilamu isubi lyona lyona era kinho kiyamba dhuuma onho okukula obulungi.

Egaali eyemelezeibwa mu ngila nga ela esiilibwa nho luti olwa amatooke amangi ela amanhene agagitikiibwaaku. Amatooke ganho gasibiibwa nkoba obutagwa.

Amaato gemelezeibwa kumbali kwe nhandha era nga ku maato ghanho kuliku abasaadha babiri abatyaime nga blyomu atyaime mu lyato lya ndhaghulo be bwiseku ku mitwe.

Abantu kamaala bali kumbali kwe nhandha, enhandha enho nnenhe era nga kumbali kwayo ghaligho omukyanga abandhi kuboo bagemye ku katimba era akatimba kanho kakozesebwa okugema ebye nhandha mu muaadhi.

Abantu abangi bali mu nhandha nga nha bandhi bali kumbali kwe nhandha abali mu nhandha bayinza okuba bagiile kwewuga ate abali kumbali eriyo abatyaime, ghabayo abali tambula, ghabayo abali saamba omupira.

Amaadhi gali kulukuta nga gaikilila mu mabaale era kumbali kwa mabaale ganho amaadhi mwe gali kukulukutira kuliku ebisiko nho muli nhe miti, amaadhi ganho gayinza oba nga gali kulukuta nga galigya mu mwigaa .

Elyato lili kuseyeya ku nnhandha. Ku lyato kunho kuliku abantu basatu abasaadha babili nh'omwana omuto mulala. Ela omusaadha oghundhi agemye enkasi gyali kubisa mu maadhi ate oghundhi agemye akati akaghanvu akayinza oba nga kalimu eilobo ely'ogemesa engege.

Ebizimbe biriku amadhuuka agatundhibwamu ebintu ebitali byansambo ndhala, eriyo eidhuuka eriri tundhibwaku soda, obudhomolo n'ebintu ebindhi nga era lirina eisubi mumaiso galyo. wabayo eriri tundha ebidhomola, emipaliso nga era bisimbibwa kuluya.

Endhovu ibili dhili tambulila mu isubi. Ela ghaigulu gh'endhovu dhino ghaligho obunhonhi obudhemeleileku. Obunhonhi buno bwetalila inho ku ndhovu kuba buba buli suubila nti dhiyinza oba nga dhiliku enkoodo dhebusobola okulya.

Abakazi banna bemereire nga ogho kutanhu atyaime ghansi kuntebe eriyo amugemye mu nviri nga ayinza okuba ali dhisiba era kumpi ghe bali ghaligho obuyumba bubiri nga obuyumba bunho bwa serekebwa isubi ate era nga bwa zimbibwa itaka.

Abasaadha bali mu mpale nnhimpi nhi sitokisi nga bali kusamba omupiira. Omupiira nh'ogumu ku muzaanho abasaadha gwebasinga okwetanhila einho. Ela bendha inho o'gusamba.

Amaato kamaala gemelezeibwa kumbali kwe nhandha nga era mu mato ganho mulimu abantu abali abandhi batyaime abandhi bemereire era amaato ganho agasinga ga langi ya bulu.

Ku luguudho kuliku ebiduka eby'endaghulo ng'epiki nh'emmotoka nga ela bili kugya mu ndhuyi dha ndhaghulo. Kumpi nh'oluguudho ghano ghaligho eitundhilo ly'amafuta nga ela liyinza oba lyatebwa kumpi nh'engila okusobola obonhebwa amangu abavuzi b'ebiduka okugyayo okufunhila mu biduka byaibwe amafuta.

0mwala guli kulukutilamu amaadhi, ela nga mu mwala muno mulimu ebiveera ebirimu nhaile nga bitontono, kumpi n'omwala guno ghaligho amayumba kamaala.

Eigongolo lyezinze. Eigongolo linho lyezinga okusobola okwetaasa. Nga okwezinga nh'engeli yonka yelisobola okwetaasa ku bulabe bwonabwona obuba bulisembeleile.

Enkembo endhiruugavu eri kutambula enkembo dhitera okuba kwitaka Oba olwisi mu miti era enkembo nga dhino endhirugavu dhitera okulya amakoola g'emiti, ebimuli n'ebibala.

Abantu abaswika abasatu bali ku faamu ye ente era nga kufaamu enho eriyo ente edhilimu era nga faamu ye tolozebwa miti kumbali eriyo agemye omwigo nga eriyo ente eri mutumila ghaigulu eyinza okiba erikutya gigemaku oba nga eriyo agikubye.

Ente ibiri dhiri tambulira kulugudo olwaitaka, ente dhino dhiri n'amayigo amaghanvu era eyindhi ndhirugavu eyindhi yakisitaka nga erimu ebimyamya ebyeru. Disibibwa omuti mulala munkoto era dhino ente dhirima badisibaku embago ghabayo adhisigha nga oghundhi ghasindhika embago nga ghabalima.

Puusi enhenhe endhirugavu etyaime ghansi era puusi eno erinhomugaso mumaka ghetebwa mu nga omuntu alikwendha elye empube edhiba dhiri munhumba.

Omusaadha atyaime ku miti, emiti gino gili gya kozesebwa ng'enku. Ghaali ghaligho ekirombe eky'amatafaali, nga mu kirombe kino basoseinkemu enku nga mulimu nh'omuliro, oguli kwokya amatafaali gaye bulungi gasobole okukozesebwa okuzimba amayumba.

Ensigo dhe mwaanhi kamaala dhili ku nsaga dho bumwaanhi era emwanhi dhino dha langi ya kilagala kinho kilaga nti emwanhi dhino dhikabulamu era bwe dhiba dhikaze dhimala dhayenga dhaba nhi langi emyufu.

Empala eyemeleire nga gheyemeleire ghaligho eisubi itonho inho, nga ate eisubi linho ikalu. Kisoboka okuba nga ekiffo kinho kya kubibwa ekyeya ela empala eba ya bulabe bweba eyagainhe ekisolo ekindhi oba omuntu, esobola okiyuza yalya enyama oba nh'okunhwamu omusaayi.

Ekibbokisi ekyakolebwa mumbagho kisibibwa ghaigulu kumuti nga era ekibbokisi kinho kiyinza okuba nhumba yandhuki nga omulunzi agh'endhuki yagitagho asobole okulundhiramu endhuki okufunhamu omudhenhe nkanhi omubisi.

Emotoka ekika kya isuzu eri kutambulila ku lugudho olweitaka era nga kumbali okwo lugudho kunho kusendhe ekilaga nti olugudho lwa limibwa. Aye ku motoka enho kuliku abantu kamaala abepanzeku era kinho kilaga nvuga mbi, kubanga emotoka enho eyinza okulemerela ali ku givuga abantu banho bonabona bagwa baafa.

Omusaadha omukulu mu myaka ayambaire galubindhi nga era ku mutwe kuliku enkofira omusaadha onho atyaime ku kyalani era ekyalani kinho kikozesebwa mu kutunga engoye kya kozesebwa nhiu kughera edho engoye edhiba nga dhi kutwike

Amaato amabitirivu gemerezaibwa ghansi kwiitaka era ghegali ghaligho ebizimbe bingi. Amaato gakolebwa mumbagho ekigamba okuba amaghedhere nga gali seyeya kumaadhi.

Ebisolo by'omunsiko binha bili kumpi gh'amaadhi. Ebisolo binho biyinza okuba biva kunhwa maadhi. Ela ebisolo binho mu lungereza byetebwa buffalo nga byendha fanhanha nte.

Ebisolo ebyomunsiko mulungereza ebyetebwa zebbula biritambula era bingi birimu obukuludho obweru n'obwirugavu era zebbula dhino ezira bulabe bwedhikola kumuntu.

Endhovu ibiri dhili ghalala endhovu dhikozesebwa nga ebyo bubulambuzi mwi ghanga era abantu badhita mu geemu paaka nho kwisi dhatebwa mu zuu dhisobole okusikiliza abantu okuva mu bifoo ebyendhaghulo okwidha odhibona.

Ekibuga kidwiremu ebizimbe bingi nhe bidhuka bingi ebiligya mungendho edhendhaghulo eidhuka binho mulimu emotoka, mwabamu nhe piki era nha bantu kamala bali tambula.

Enhandha nnhene nga eboneka bulungi nga nhe ebileeli ebili ghaigulu ghayo bilinha langi eya bbulu nhe endheru byona bonheka bulungi, ku nhandha enho kuliku elyato.